Daganna maate galtino heedhanno olliira kooyiishshu jilu noowa baxxewo gari jilu noowa mittimmate gamba yite ofolte hagiidhitanni kooyiinsoonni kooyiishshiwa afantanno misile leellishshanno misile leellishshanno.

Tenne misile aana la'neemmohu dubbu saada ikkitinoti dubbu harre yaamantannoti ingilizete afiinni zebiraho yaamantannota leellishshanno misileeti tini misile. Dubbu saada ikkitinota dubbu harre yaamantannota zebira ingilizete afiinni leellishshanno misileeti.

Babbaxxino biinfilleho yine qixxeessinoonni biinfillu uduunne leellishshanno biinfilleho yine qixxeessinoonni babbaxxino raginni biinfilleho yine qixxeessinoonni

tenne misile aana la'neemmohu si'ile loonse alba olanto sidaamu ejeetto hiittoonni olantayi sayiissinoro leellishshannota babbaxxitino albi jawaata worboota olantote mannooti siile la'neemmo

Konniicho meyahanna labbaaha ikke misilete aana la'neemmori godo'lete qixxaawe aleenni labbahu duume tisherte uddire meyati qolte waajjo tisherte uddidhe mimmitonsa qote amadde hadhanna la'neemno

Babbaxxitino gashootu bissa ikkitinorira dagge xa'mitanna xawisha aanni odoo aanni leellannota leellishanno tini la'neemmoti kowiicho misile

Kuni ga'labbo agartanno bissa giddo mitticho ikkinohu xawishsha aanni angasi maayike amade leellanno, gobbate ga'labote bissa giddo iitiyoophiyu giddo loossannori giddo mittichoho.

Amma'note mine babbaxxino manni gamba yee magansirate gamba yiinowa leellishshanno. Amma'note mine mannu gamba yee magansiranni nooha leellishshanno misileet.

sase qaunqa mittimate umunni dandee nabbawa yaanno maxaafa nabbanbanni maxaafa leellishshanno misileeti sase qaunqa sidaamu afoo, ingilizete afoonna amaaru afoo mittimatenni dandaa xanna'a .

Tini la'neemmo misile leellishannohu kalaqonna qooxxeessa ikkanna babbaxino raginni lolahanni daani babbaxxino kalaqamu muronni diwaminoha xawissanno.

Tenne misile aana la'neemmoti babbaxxitino uduunne wodhinanni uduunne ikkitino mininna ikko biirote wodhinanni uduunne wodhate horoonsi'nanni madardariya lawino babbaxxino mirte woyi siwiiluyi loonsoyeeti leelta.

Tenne misile aana biifadonna haanja ikkinou baattote ofollora mine qiriccunni minnooha httono albiidosi abiidnsihoowesi qiriccunnu minnonnita leelishshanno misileeti.

Tenne basera jawa ama ikkitannoti beettosenna oosose ooso ledo mittimmate ofolle leellanno ama naxala uddidhe beettose ledo beettose qaaquulli ledo mittimmate ikke leellanno.

Tenne basera adawu agaraano mannaho qaru iilaki gede doogote kaameelunnino hattono wollootuno Dano qaru iilaowote wote adawo agartano bissa leeltano.

Tenne misile aana la'neemohu mini saada ikkite saa dana kolishsho leeltanno tenne misile aana mini saada ikkitinoti saa lalu gaamo gidonni saa leeltanno

Tini misile babbaxxino ollira mannu ooso heedhanno rage lellishannoha ikkanna kuneeti huxxaho horonsi'no babbaxxino huxxa huxxi'noonnita hattono babbaxxewo kalaquyiti haqqe noota leellishshawo tini misile

Kuni misilete la'nanni beetti daddaloho sagale qixxeesse babbaxxino mannira itate shiqishe barru tirfenna barru eosi afirate loosanni noohu biradiste fane saanete hajanjonnisi sagele aate qixxaawe leellanno.

Tenne misile la'neemmote gede amma'note mini xullichira manchu uurre magano magansirara amma'nosi raginni xullichoho uurre nooha la'neemmo xullichoho magansirara haranni nooha.

Rosaano rosu mine ofolte roso rossanni leeltanno. Rosaano rosu mine ofolte roso rossanni aleenni mittu danita woroonni mittu danita uduunne uddidhe roso rossanni leeltanno.

Tenne siile aana misile aana babbaxxino ee buxu xagichu ikkitanno muro leellishshanno. Budu xagichimmate horonsi'nanni murooti.

Tenne basera rosaancho afansha woy dirisi guma dancha aatenni loosinohura kaarde afansha woy sertifikeette uyiitanni leellitanno mannootaati

Tinni la'neemo misille babaxino danni muro kallaqamunni diwantinotta kallaqamu baatto leelishanonke gammawa hayissotenni amadantino kallaqamu binfilinni amaddamino illallaamenna kallaqamuyi latino baatto hattono mine hayissanniha minoonni leemunnihu leellanno.

Tenne misile aana ayiddaanninna ayiddaama oosonsa amaxxite millimmo assitanni qarqaransara leeltanno. qaaqquullensa amadde milimmo assitanni leeltanno ayddaamanna ayiddaanni.

Tini misile. leellishshannohu gati kaashshi giddonni ikkino muro intannita darcho intannita gati kaashsho hattenne muro leellishshanno hatee misileeti la'neemmoti.

Tenne misile aana la'neemmori hodhishshaho horoonsi'nanni uduunne ikkitiwo motorera manna doogo kawinni ka"a hodhisate horoonsi'nannite. Xexxerreessu doogo manna hodhisate horoonsi'nannihu leellanno.

Tenne misile aana babbaxxitino dani sagale la"a dandineemo lawishshaho aanaho quuphe no ahttonni muuze no woloottuno labbanno sagale gambooshshe ofolteyoota la'neemmo worroyiita duunne.

Kuri misilete aana leella amuwi budu uduunne uddire budensa leellishara qixxaawe noota leellishanno misileeti

Tenne misile aana la'neemmonte gede hakimichu dagate owaante aanni leellanno. Tenne misile aana la'neemmonte gede hakimichu babaxitino dagate fayyimansara owaante aanni leellanno.

Adawu agaraano mannu magano magansirate fulinowa babbaxxino qarrinna mitiimma iillitannokki gede iillitara albaanni qorqorate mannu gamba yee magansiranni noowa manna towattanni leellitanno

Tini misile leellishanno sagale ikkitanna sagalete danino tima babbaxxino dani qaamattonni qixxeessinoonniha leellishanno

Kowiicho katamu akawaawera baatote hala'liyni noyikkiwa shiima baatora bushsha qaancu giddo worre madaabaru giddo worre hakkuyi aana winxe hiitoonni giwirinna horoonsira dandiinanniro leelishshanno misileeti

Tini misilete aana la'neemmo manni babbaxxitino owaate aate gamba yite babbaxxitino gashshootunna gashshootu gobbaanni ikkitino bissa mittimmatenni ikkite owaante uytanni daga fulte towaattanni owaante uytanni leeltanno misileeti.

Tenne misile la'neemmonte gede jajjabbu manni budu uduunne udidhe gobbannihanna hattonni qoqqowunniha bandeera amadde ollaansanna gobbansa bude leellishanno hasaabbanni.

Kuni giwirinnungiwirinnunni afi'nanni gumi giddo mitto ikkite faancoonni badala leellishshanno misile kowiicho la'neemmo. Giwirinnunni afi'nanni guma ikkitinota badala faancoonnita leellishshanno misileeti tini.

Tenne misile aana la'neemmohu dubbu saada ikkitanna dagunchoho yinanni sirchi giddo gaamamannoha ikkanna jawaantetenni wole dubbu saadanni roore jawaante noosi moyicho ingilizete afiinni chitiha yinanni

Tenne misile aana mini saada ikkitinori lalu mimmitinsa hoodise haranna la'nermmo. Albaanni duume saa harunsiteno duume saa albase waajjo bixxille afidhinoti badheseenni kolidda bixxille afirino saadanni mini saadanni harunsite hadhanna la'neemmo.

Babbaxino oliira daganna maate maraginni galte heedhanoro leelishano misileeti babbaxino oliira daganna maate magari galte heedhanoro leelishano misilleeti.

Tini misille faashine uddire leellanno mancho leellishshanno faashine kaboorta hattono gidoonni mittu dani uduunne ikkinoha uddirinoha faashine leellishanno.

Tini misile daddaloho ofoline hirranni hee'noonniha qunqumado shaana leellishshanno gati kaashsho ikkinoha qomoda shaana daddaloho fushshine hirranni hee'noonnita leellishshannote tini siile

kuni gallanni ollaa ikkanna minu qorqorrote minaminohu sabba gannoonniki mini leellanno mitto raganni sabba ganne gundoonni mine qorqorrote minnooyiiha gallanni ollaa woyi gola ikke leellanno

Tenne misile aana la'neemmohu giwirinnu guma uyiitannore saadate ce"atto ikkitinore saada usurante ado buuronna babbaxxitino mirte uyiitannore kowiicho tini misile leellishshanno

Kuni la'neemmohu borroteyi qixxaawinoha ikke sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma biiro xawisannoho dandineemmo yinanni birxicha amade qixxaawi maxaafaati

Tenne misilete aana la'neemmonte gede muuze hirranni bayicho ikkatenni muuze le'inoti kowiicho hirantanni kiilotenna babbaxxiwo raginni hirate qixxeessineenna leeltanno.

Adawa agaranno bissa giddo mitte ikkite hattenne seeruha uduunne uddidhinoti xa'minoonni xa'mora odoo uyitanni leellitanno uddiraanooti.

Tenne misile aana la'neemmori babbaxxino dani suppermaarkeetete hirranni uduunne hattono qiwaate bisoho ass'nay buurayre, danancho buudhinayre, hattono intannire babbaxxino garinni mirte hirranni baseeti.

Tini misile leellishshannonkehu babbaxxitino kalaqamu jiro haqqenni amadantino kalaqamu baattote ofollo leellishshanno baattono qolte ilaalaamma ikkitinota ka"aanni qolte leellishshanno.

Tenne misille aanna Maya beetto ledose jaallasera umo amaddannise umo loossannise leeltano tenne misillera Maya beetto ledose jaallasera umose amaddanni umose loossanni leeltano.

Tini mini saadati hodhishshaho horonsi'nannite kuneti waa hogombe hee'neenni su'mansa harre yamantanno

Konne bayiicho hodhishshaho horonsi'nanniha mannu loosinoha kaameelanna wolooddano hattono shiimadda hidhishshaho horonsi'rate mannu anganni loonsooy maashinna baajaaje motorra leellishshanno misilati.

meya beetto umu danancho biifinse amandoonniha leellishshanno misileeti meya beetto umu danancho biifinse amandoonniha tenne misile aana la'neemmo.

Tinni Faashine ikkitanna hakuno caamao lakkate wodhinnanniha maassaru noosiha renni benni yamamano caamma Faashine ikke leellanoha tinni misille leelishano.

Tenne misile aana la'a dandiineemmonte gede musiliimete amma'no harunsitanno mannooti magansidhanno minensa woyi ijaaransa leellishsanno misile konne baayicho la'ate dandiineemmo. musiliimete amma'no harunsitanno mannooti mi'nitino mineeti.

tini misilete aana la'neemohu mannu kalaqonna qoxeessisira hiittoonni heerannoro ma raginni uddirannoro ma raginni olluu budisi seerisira mimmitu ledo heerannoro leellishshanno

Babbaxxitino latishsha loonsoonniha caabbicho aate doogote caabbicho qansoonni ampuulle caabbicho aate owaantenni leeltanno mereersha leellishshanno misileeti.

tini misile babbaxxxino superimarkeettete hirraanni uduunne hayiishshi'nanni du'namaancho saamuna jaarkaho tu"aminoha babbaxxino daninni tu"amino jaark aleellishshanno misileeti

Babbaxxinohu wole gobba harate qixxaawino manni hajonsa guxxanni biiro leellishanonke hatteera albaani babaxitino insa haare harate qixxaabbinota hodhishu uduunne la'neemmo.

Konnicho qaaqquullu godo'linanni bohaaarranni mereershira marte godo'liatnni mimmitins aledo kowaase godo'litanna leellishshanno misileeti bohaarshu mereershira qaquullu godo'liatnnowa

Tenne misile aana la'neemmoti murote giddonni mitte ikkitanna haqqicho jawa caaleho ikkitannoti woroseenni isenni xeertidhe woloota haqqe leeltanno hattono baattote aana hayisso babbaxxitinoti mooltinoti dibbeenna leeltanno baattote ofollooti

Tenne basera babbaxino danni haqe gamba yite ka'e kallaqo hiittotero leelishano mitto ragaanni fano base ikkinoho hayisote diwantino baattote ofolla no hattono biifenna xallalte leeltano.

Tini misile leellishshannonkehu bunanna sagale hidhe mannu itannowa daddaloho fannoonniha daddalaahu bunanna sagale qixxeesse hidhaahura qixxeesse tirfe afirate loosanno baseeti.

Mannu loosino babbaxxitino ijaarra ikkitanna aanansanno babbaxxitino waayi goofiro waa konfe woy waa kuunse wodhinani rootto woy taankere lellishshanno.

kuni sidaamu afiinni qixaawino sidaamu affii borrote maxaafaati nabbawate qixxeessinoonniha sidaamu afii maxaafaati kuni misilete aana leellannohu.

Tini misile giwirinnu mirte babbaxxino raginni qixxaambenna qixxeessine kayinsoonni kaashsho weesenna hattono woloodda muro amaddinota leellishshanno. Giwirinna babbaxxino gate kaashsho kayinsoonnita leellishshanno.

babbaxino giwirinna loonsoonni baayiicho leellishanno giwirinnunni afi'noonni eonni babbxino horote ikkannoha angate ogimmanni loonsoonnihano hakkonne leellishshanno misileeti.

Meya beetto alinni woro geeshsha ikkitinota mittu dani uddano faashine uddidhe leeltanno. Meya beetto faashinete ikkitinota mittu danita alinni woro geeshsha mitto dana mitto kuula afidhino uddano uddidhe faashine leellishshanno.

Tenne misile aana babbaxxino dani muro la'neemmo

Kowiicho la'neemmo misile aana babbaxxino dani mallayya uddidhe wedellu godo'le godo'late uurrite leeltanno lawishshaho, bulla mallayya uddidhe woroonni waajjo qunxa uddidheeworino no.

Tenne misile aana odoo xa'mara mare noo baalemuyyi woyi loosu qeecha afirinohu mare kaeentinni maate minensa noota hasaawisanni insawinni mashalaqqe adhanni leellanno.

Tenne misile aana la'neemmohu murotewiinni afi'nanni guma ee leinoha mangote lalcho la'neemmo leanni miito raga duumo mitto raga haanja duu'manni nooha bulla la'neemmo

Tini misile leellishanonkehu iibbinore horonsi'naninna intani nootta kulano walchoho xalinonni Egenshiishati

Rosaano mittimmate ganba yite mimmitinsa ledo godo'litanni leeltanno rosaano mimmitinsa ledo ganba yite mimmitinsa ledo godo'litanni leeltanno tenne misile aana la'neemo raginni uniforme uddidhe

Tene misilera la'neemmohu faashinete ikkitanno tisheerte lonsoonnita lellishshanno danase duume ikkitinota faashinete ikkitinota hattenne leellishshanno dana duume uddano

Tini misile bununna sagalete mine fannoonniha mannu daye ofollate biifinsoonni xarapheezza wodhine sagale intanniha mannu sagale itannohu ofollannota leellishshanni no.

Tenne misile aana minenna hattono biirote horonsi'nanni haqqunni loonsoonnita tebile woyi xarapheeza yaamamanno haqqa uduunnicho leellishshanno misileeti.

Tini biifado ikkitino kalaqote qarqaranna mannu heeranno ollaa leellishshanno misile ikkitanna mannu mine mi'ne heerannowa jajjabbu haqqubba, hoommeoo lawinore haanjuullu hattono mannu loosinori caabbichoho ikkannore leellishshanno.

Tini baattote aana noo kalaqo daa"antanni gede assitanno misile wayinna wayi qarqara haanjidhe latte leeltanno muro leellishshanno.

Kuni mine horoonsi'nanni haqunni loonsoonni daallasaho yaamamano goxate manu foolishirate hashsha ikko Barra foolishirao manni goxanowa daallasao minni uduune ikkano mine horoonsi'nanni haqqu gumaati.

Tenne basera baadi xagga xiwamino mannira ikkitannota murotewiinni mannaho xagichimmate uunare horoonsi'nanni babbaxxitino dani muro mittee gamba assine murre usurre worroyeeta leellishshanno misileeti.

Daga daa"atra dayiinonsahura uminsaha budu uduunne dagansanna insaha dagansa leellishannoha hakkonne sumudaho malaateho ikkanno afansha uddisiissanni leellitanno

Babbaxxitino mummuunxanni qaqquullu mummuuxanno coommanno sagale mummuuxannire hirranniwa supperimaarkeettete mirte noo base leellishshanno. Mirtubba supperimaarkeettete hidhinannite.

tenne basera la'neemmohu egenshiishaho worroonni taapheella ikkanna sidaamu baanke mannu afanno gede sidaamu baanke egensiinsara yine aanaho sidaamu baanke yine gannoonni taapheellaati.

Tini lakkate wodhinanni koatteeti. Faashine assine loonsoonnihu babbaxxitino daniri babbaxxino daninni loonsoonni koatte mannaho lekkate wodhanno uduunneeti woyi koateeti.

Tenne misile aana manchu haqqu uduunne loosanni leellanno tenne misile aana la'neemmohu manchu haqqu uduunne babbaxxino biirotenna mini giddo horoonsi'nanniha loosanni leellannoha leellishannote

Tini leeltanno misile babbaxino mu'rote gambooshshi gamba yite leeltannote lawishshaho muuzete daro weesete daro woloottano labbanno daro mittimmatenni gamba assite amaddinote

Tini misilete aana leeltannoti hodhishu udduunne ikkite makiinunna motore leeltanno

Tenne misile aana la'neemmohu babbaxxino gobbaadinni hare dayinohu foolliishshiranno basenna gobbaadi manni, manni gobbanni hee'ranno teesanno baseeti.

Looso loosire galino manni dikkirannona babbaxxino hira hidhanni afamannota leellishanno misileeti

Huuro gotti asse woyi naggi asse macciishishanno muuziiqu uduunneeti. huuro naggi asse woy kaffi gotte asse macciishishanno muuziiqu uduunne yaamammanno.

Tini koatteete. Lekkate wodhinannita koatte qodunni loonsoonnita dana duumete. Tini koatte lekkate wodhinannite dana duumete. Babbaxxiwo raginni qoduyi ikko woluudduno lawinorinni loonsoonni.

Tini misile babbaxitinoha mannu loosino uduunne leellishshannonke. Babbaxinoha mannu loosinoha mannu horora hosannoha waaho ikkanno uduunne hattono mannu galannowa ikkinoha hattono biirote ikkitino hintsuwa ijaaruwa la'neemmo.

Tenne misile aana babbaxxitino manni mittimmate gamba yee magano magansirannowa lamu qaaqquulli sawaakichu albaanni uurrite hunetyo cubbira aaagintaabbanna leellishshanno

Tini misile leellishannohu wedellu godo'lete qixxaabbe uurritinota leellishanno

Tenne misile aana la'neemmohu muro ikkitanna muroteeno gati kaashsho weese biiffe latte haanjidhe leeltannota qiriccunni huxxine biifinsoonnita leellishanno murote muroteeno weesete

haammatu dani sicci babbxxitino malaattanninna babbxxitino kuullanni loosaminoha kowiicho uurre sutaminoha la'neemmo gobbate deerrini gobbate sicco ikkino hattono qoqqowu sicco hattono babbxxitino uurrinshsha siccuba.

Maganu qaale amade manchu huuccatto huucciranni Itophiyu sicco woyi baandiira ikkinoha aanasi uddire guluphe maganosi huucciranni wongeella anga kayise lamenta angasi iimira kayise huucciranni leellanno.

Tenne misile aana la'neemmohu babbaxino seensilleho horoonsi'nanni uduunne leellishshanno misileeti. tini misile babbaxino seensilleho horoonsi'nanni maccate ikko goowaho wodhate loonsanni uduunneeti. kuni uduunni seensete uduunne leellishshanno.

Amm'note bayiicho meehanna labbaaha manni gamba yee mittimmate gamba yee magansiranno leellanno misileeti. ammo'note manni mittimmate gamba yee magansiranni leellanno misileeti.

Tenne basera qoqowo gashino gashaancho sidaamunniha babbaxitino gaazeexenyoti xa'mo xa'mittanna odoo odeessanni leellanni noo misille leelishano tinni.

Tini danchu baatto loosire galino manni, loosire galanno amanyoote leellishshannota ikkitanna konne baayiicho weese kaayiisante mittimmate ikkite haanjidhe leeltanno qarqara leellishshanno misileeti.

Tenne misile aana la'neemmo raginni amma'note annuwa ammuwa mittimmate gamab yee amma'nosa raginni amma'nonsa leellishanni akata lellishanni leellanno oritodokisete haamannote.

tenne misile aana giwirinnunni loonso leellishshanno siile sinde la"a dandineemmo mannu giwirinna hittoonni loose galannoro qarqarinsara weese hattono wolootta muro kayisire heerannota leellishshanno misileeti

Tenne misilete aana la'neemonte gede giwirinu Guma biife haanjire leelanoha ikkana badala winxoonita Guma gummise haanxisite leeltanno badala giwirinu Guma amadde

Tini misile aana la'neemmohu sagale ikkite, intanni tima woyi daabbo. tenne aana la'ate dandiineemmo. mannu ooso ittannota sagalimmate horonsi'nayiita daabote woyi tima yaamamannoha la'neemmo.

Tini misile leellishshannohu babbaxxino kalaqote qooxeessi ma lawannoro leellishshanno. Baattote ofollo garinni baattote aana babbaxxino kalaqamu jiro haanjatenni diwantinoti hattono budu minnanni minantinoti biiffino qarqara leellishshanno.

Tini biinfilleho yine loonsoonni babbaxxino mannu mine galannowa qarqara biifisate girgidda biifisate yine loonsoonni carqqe kowiicho tenne misilera leellitanno. Tenne misilera biinfilleho loonsoonni carqqeeti.

Tenne misile aana babbaxxitino muro gamba yite dubbo kalaqqinota leellishshanno babbaxxitino muro mittimmate gamba yite dubbo kalaqqe haanjidhinota leellishshanno misileeti.

Kuni leellannohu maxaafaho babbaxxitino borro borreesse afamanno hakkuno qaallate egenno yaannohuni qixaawe addaarro fiche amadinoha hakkuyi hundaanni biddisha lawishanna rosiisha yaannoha giddosi amadinoho

Wonqonna urde amaxxite budu uduunne uddidhino manni makeenu mule uurriye leeltanno. Wonqonna urde hattono woloodda budu uduunne gonfa uddidhe tenne misilera leeltanno hattono kameelu mule leeltanno.

Tenne misile aana la'neemmonte gede babbaxxino mannu biifise loosino ijaarraati

Isiliminnu amma'no manni sertifikkeette ku"u ko'ira uyitanni leellishshanno. Isiliminnu amma'no amma'nino manni sertifikkeette loosse afanshu gede assite uyitanni leeltanno misileeti.

Tenne misile aana umu dananchira qalame buudhite dananchose kolishshunni soorrite bullu widira higinoha bulla duumo lawinoha ikkinoha afidhino beetto leellishshanno umose biinfilleho yite assidhe

tini hodhishshaho horonsi'nanni uduunni giddo mitto ikkanna babbaxxinoha haqqeno ikko wolere hogophate horo aannoha hodhishshaho horonsi'nanniha uduunnichooti

Tini beetto boohaarranni mereersha dagge boohaartanninna milli yitanni leeltanno. Boohaarshaho yine qixxeessinoyi mereershira dagge milli yitanni leeltanno beetto leellishshanno misileeti.

Amma'note qixxeessinonni hoowe dooyiichora haqqe jajjabba kaayinsoonniti huxxa dooyiissite leellishanno misileeti. amma'note mine minnoonniha dooyiissite huxxu qarqara kaayiinsoonni jajjabba haqqe leellishshawo.

Tenne basera la'neemmooti suppermaarkeetete woy suuqqatenni biso assinnanni biifisinnanni biso seessissanota biso biifissannota suppermaarkeetete wuxeete woy mirte guma ikkinoha la'neemmo qiwaate oliiva yaamantannota

Budu uduune faashinete ikkinoha ududhe mayatinna labbalu leellittano

Tenne misile aana la'neemmohu haqqunni loonsoonniha minenna hattono biirote horoonsi'nanni uduunnicho babbaxxinoha matsaaffa ikko mine babbaxxewo uduunne wodhate horoonsi'nanni madardara lawanno iqaati.

muziiqu uduunneeti kuni muziiqu uduunneeti muziiqu uduunni giddo mitto ikkite gitaarete yaate babbaxxitino faarsotenna hattono sirbaho horonsi'nanni muziiqu uduunne faarsonna sirba halante ledo kaa'latanno

Tenne misile aana hodhishshaho horonsi'nannita baajaaja giddite kuneeti mannootu woloodu basenni wole base hadhate horonsidhannota leellishshanno . Hidhishshu uduunne ikkite manna basetee base kaa'liatnnota leellishshannota

Tini dubbu saadaati gereewoho yaamammanno, mini saadaati gereewoho yaamantanno. Albaseenni duume gerecho badheseenni kolishshp gerecho albaho bixxille afidhinoti leeltanno.

Tini misile babbaxxino baattote ofollo leellishshanno. Baattote aana noota kalaqamu jiro haqqe babbaxxitinoti gamba yite dubbo biifisse hattono ka'aanni higge ilaalaame base leeltanno.

Tenne misile aana mini saada giddonni ikkitinota saa la'neemmo. Hadhanni noo saa dana duume saa qaaffanni hadhanni noota la'neemmo mini saada.

Tenne misile aana la'neemmohu ooso roso rossanno gibbera marte xullichoho rosu gibbenni filtanni leeltanno

Mininna mini uduunnicho ikkanna babbaxxinoha haqqu guminni loonsoonniha biffe xarappeessa lawinoha biifado uduunne aanasi waa anganniha kubbaaya woroonniha leellanno.

Tenne basera la'neemmo maashine babbaxxiwo manni babbaxxiwo qarqarinni daannohu womaashsha adhate baankete wodhinoha womaashsha adhate kaa'litanno maashine leeltanno baseeti.

Tini misile leellishshannohu muro gati kaashshi giddonni sagalimmate horonsi'nanniha ikkinoha shaana gati laalcho ikkinoha leellishshanno misileeti. murote giddoyi mitto ikkinoha gati laalcho shaana leellishshanno misileeti tini.

Tini illete la'neemmoti misilete aana seensilleho yite albase bicidhe albise aana kolishsho kuula riqqite illese seekkite illete aana qolte kaarro fushshidhe leeltanno.

Kuni babbaxitino borro amadino maaxafati saadanna waa amadino borreesittanoriranna xiinxalittarira borreesinenna nooho

Tenne basera la'neemmohu babbaxxino seensilleho ikkitanno uduunnubba mini giddo ofollinayi barcimi aana hattono xarapheezzu aana hattono babbaxxitino girgiddubbate aana ikko hakko wodhinanni uduunne gowanno ogeessaati.

Kuni hee'nanni ollaa woy hee'nanni gola biifisate yine qixxeessinoonni goltote woyi magaarrajaho qixxeessinoyi danchu kuuli noosi carqeeti maggaarrajaho yaamamanno woy golate horonsi'nanni danchu kuuli noosi uduunneeti.

Tenne misile aana hodhishshu uduunne ikkinohu motore woy xexxerreesi yaamamannohu tenne misile aanaa hodhishshu uduunne ikkinohu xexxerrisi woy motoree leeltanno

Fashine bolaale uddire faashine caamma wodhino wedellicha leellishanno misileeti

mini saadaati tini mini saada gerecho wilii'lichose mule wodhite hayiisso ittanni afantanno tini mini saada giddo mitte ikkite gerecho qaltinoha wilii'lichose mule wodhite hayiisso ittanni leeltanno.

Bunanna sagale horonsi'nanniwa woy anagnniwa hidhine inatnniwa daddalate fannoonni bununna sagalete mine leellishshanno misileeti tenne misilete la'neemmoti bununna saglete minino hidhine sgale inatnniwa buna anagnniwaati

tenne basera la'neemoohu siwiilunni lonsoonnihu babbaxxino dani uduunne ikkanna qottote yaamantanno wolu garinni haqqe doddolate haqqe bocirate horonsi'nanni siwiilu uduunneeti babbaxxinoho

Tini daddalu baseeti. Daddalu basera babbaxxino uddi'nanni uduunne hattono intannita muuze lawinore hirranni baayiichooti. Babbaxino uddirate horonsi'nanni uduunnenna gati laalcho muuze lawinore hiranniri leellanno baseeti.

Tenne misile aana la'neemonte gede gobbate aduwa agarartanno gobbate olanto badhensaani gobbate massagaano wodhite ispoorte loossanni leeltanno

Babbaxxino daddalu egrnshiishsha leellishshanno misileeti. Hattono mitticho taaboori maastawoqunna woy egenshiishshu borrote egenshiishshaati layiinkihu qole miikki qodunni loonsanni uduunnichi egenshiisha kultanno egenshiishshu misileeti.

Mallayya uddidhe huuccatto aasidhanni noo ama leellishanno amaati

tini misile hodhishshaho horonsi'nanni mini saada hogowo hogombeenna hadhanna leellishshanno hogowo hogombeenna mini saada gaangote aana worre hogowo hogombeenna haadhe hadhannota leellishshanno misileeti

Tenne misile aana labbaahunna meyaahu mittimate ikke ofolle hasaawanni hayyo budunni mimmitu mimmitinsa ledo hasaawe ofolle coye tiranna la'neemo.

Tini baattote ofollonna baattote aana afantanno kalaqamu buicho leellishshanno. Babbaxxinno dani haqqenni diwante babbaxxino bue giddosenni fultanno. Wayi fulanna leellishshanno baattote ofolloti.

tini misile kalaqonna qoxeessa leellishshannota ikkite tini kalaqo babbaxxitino kalaqunna hattono mannu loosino muroteni amadantino baatto babbaxxino danita mite haanja mite qooertinota leellishshanno

Daddalu loosira fulino manchi babbaxxino dani gumma sagalimmate ikkannoha babbaxxino fanchu nyammo noosiricho sagale loosi'nanni ikkannoricho hakkonne loosanni daddalanni leellanno.

Tenne misile aana gobbaadi hajubba ministere kalaa demmeqe mokkonninihu xawisanni mimmitinsa ledo gobbaadi dagginorira odoo aannanna hasaawisanna la'neemmo

Superimaarkeetete afi'nannita babbaxitino gumma hirranni base sagalimmate hattono woloodda babbaxitino biinfilleho hattono shaqqado agatto ikkitinore ashagoonnire woyi cunfoonnire leellishshanno.

Sidaamu umosi dandee gashshate sharramino sharro daafira kulanno maxaafa leellishshanno. Sidaamu umosi dandee gashshate daafira sharramino sharro daafira kulanno maxaafaati nabbanbannihu.

Tenne misile aana la'neemmonte gede babbaxxitino daa'atasine gobbate giddo qixxaawinoha daa''antara base dagge fooliishshidhara eanno xullichira ee baajaaje uurritinota la'neemmo babaxitewo raginni daa''ataasine haadhe abbitinote.

Konne bayicho leellannohu babbaxxino kalaqote biinfille haqqe nooti hayissote diwantinotinna baattonna hattono mannu mininoti babbaxxino ragi minna mannu Ooso hee'rate qixxeessinoti leeltawo.

Meserete limaate woyi hattono infirastiraakcheri yine ingilite afiinni woshshinanniha ikkanna mannu ooso horoonsidhara qixxeessinoonniha waa xorshirate woyi boonoho yinanniha Leellishshannonke tini misile.

mayi beetto seesnilleho ikkannoha budunniha umiseranna albisera biinfille uddidhe biiffe leeltanno misile tenne biinfileho yine horonsi'nanni uduunne babbaxxinowa wodhiteyoota leellishshanno misleeti

Mannu loosinaha lagu aananni woy boonu aananni makeennu woy hodhishshaho ikkanno makeenna mannu tayiise sa"ate biifinse loonsoonni buusa leellishshanno misileeti la'neemmoti

Tenne misile aana la'neemmonte gede yowolote woy markaawete giddite haayiqete giddino manni tazinaanna'anna woy gangalatanni noota leellishshannote haayiqete woy markaawetenni babbaxitino mannooti tazinaanna'anni leeltanno

Tene misille aanna qaaquulu uduune hiranni base ikkasi leelishano egenshiishshu borro la'nemo qaaquullu uduune hiranni base babbaxino danni uduunni nooha leelishano egenshilshshu borro la'neemo.

Hodhishsha horoonsi'nanniha yannanniha mannu loosinoha kaameela leellishshanno. Hodhishshaho horoonsi'nanniho kaameelaho. Yannate mannu ooso loossino uduunnicho maashineeti.

Tene misile aana la'neemmohu haqquni loonsanni mini uduunenna ,haqqa murimure seesisate horonsi'neemmoti qarame magaseti tini luphi yte leellittani nooti

Kuri misilete aana la'neemmohu labbaanna mayi manni umonsa budu garinni amaxxe leellanno mannaati babbaxxeyo budu uduunneno woroonni uddire no

Seensilleho yine kalaqamu babbaxxitino kalaqamu qarqara afantanno jiro woyi haqqe babbaxxitino hayisso horoonsi'ne minnoonniha biifado budu mine babbaxxitino haqqu haqqe ledo leellinshe loonsoonni mineeti.

Hodhishu owaante uyittano motors tenne aanna babbaxinoha owaante aatenni manna hogobe basetenni base massatenni hodhissatenni kaa'lano uduune leelishano misileeti.

Tene misile aana la'neemmoti murote ,su'maseno Timatimete yinanni haaro xaalla duu'mite le'annni noote

Lowo hijaari minaminoha mite lame sase shoole onte yinanni deerra agadhinoha minnoonniha leellishshanno misileeti. Lowo hijaara ikkinoha leellishshawo misileeti.

Misilete aana la'neemmohu sidaamu dagoomu qoqqowi baandeeri aana shaafeetu woy sidaamu budu sagale misilete aana ofoltewooha la'neemmo.

Tinni kalaqotenni afi'neemota babbaxitino danni jiro babbaxitino danni haqu jiro babbaxitino danni baattote ofollo babbaxitino danni hayiso leelishano baattote kallaqonna ofollo gara leelishano misilleeti gate.

Tenne misile aana la'neemmonte gede hidhishu uduunne ikkinohu kaameelu woy makeenu manna hogowe doogo haranni nooha la'neemmo. Kaameelu woy makeenu manna hogowe manna hodhissiisanni leellanno.

Tenne misile aana sidaamu bude leellishanno uduunne uddidhe sidaamu manni sirbanno sirbba faaro kaddanni mayihunna labbaahu mittimmate ikkite leeltanno faaro kaddanni.

Tenne misile aana la'neemmohu lekkate wodhinanni koatteeti. Lekkate wodhinanni fano koatte woyi fano caamma mittimmatenni gamba yee duuname nooha leellishshanno misileeti.

Tenne misile aana la'neemmoho lamu mittu gobbanna mittu qoqqowi sidaamu qoqqowi siccinna hattono gobbate itophiyuunnihu sicci uurre qasame leellanno misile leellishshanno.

Ama'note mine Magano faarsifhanni madarakete uurrite noore leellishshano misileti

Gallanni mine qorqorrotenni minaminoha hattonno albiidosi hoowetenni huxxaminoha leellishshanno misileeti. Gallanni mine qorqorrotenni minaminoha hattonno albiidosi hoowetenni huxxaminoha leellishshanno tini misile.

Kuni misilete aana la'neemmo qooxeessi mine leemmunni minnoonniha badhesiinni gatesiinni weese kaanseenna haanjurinni albaanni late hayissotenni biifino nafarinni hajjawamino biifino nafara la'neemmo.

Kuni misilete aana la'neemmohu Sidaamu gashshaano afantinote giddo mitto ikkanna Dr.Wolassa Lawwiso yaamamanmo xa kayinni wodiidi Afirikira jawa silxaane afire loosanni afamanno.

Amma'note manni mittimmatenni gamba yee amma'nonsa amanyoote budenna seera harisanni leellanno. amma'note basera amma'note manni mittee gamba yee amma'note seernna bude harisanni leellanno.

Tenne basera muro ikkitinori babbaxxino horora horoonsi'nanni leemmiichoho yaamamanno huxxa huxxirate, mine mi'nate, hattono wolootu wolooddurira ikkitanno muro leellishshanno haanja ikkitinota mittimmate ikkite leeltannota.

Tene misile aana la'neemmori kiirote buusamme ytano hedoote maqo amadino Maxaafati

tenne misile aana babbaxxino daddalo hirranniwa dadda'linaniwa gede lawishsho hincilallo hattono woloottare sagalimmate horonsi'nannire hirranniwa babbaxxitino daddaloho ikkatano uduunne abbine hidhaa mannira hirranni baseeti

tini misile aana umo fixxidhe bude leellishate qolteno goowisera eleelle didhite hattono budu uduunne uddidhinoti mayi mancho leeltanno woy la"a dandineemmo

Tenne misile aana la'neemmoti sagale babbaxitino daninni loonsoonni sagale qaamatto shaanunni hattono atikiltetenni gamba assine hattono woluri ledo gamba assine timaantimetenni daaxxunni loonsoonniha intara qixxeessinoonniha ikkanno

tini la'neemmoti babbaxxtino supperimaarkeetete intannire ikko hattono ashshange woy dimbe hirranni uduunni noowa hiranna hidhinanni base leellishanno.

Tenne misilete aana la'neemmonte gede babbaxxitino wedelli mittimmatenni gamba yite sagale ittanni hasiisannonsare waanna shae buna aggannota leellishshanno

Babbaxxino daninni biifinse ufuuffa lawinore mine mine biifinse leellinshanni. Babbaxxino woyi jilu qixxaawino battalara assinanni assoote mine dikoreete woyi biinfillunni assine leellinshoonnita leellishshanno misileeti.

Tene misile aana la'neemmonte gede rosaano uniforme udidhe mittu dani uduune haanja udine nootta xawisano

Tenne misile aanna la'neemmohu murote giddonni ikkinoha ikkanna gati kaashsho murote ikkinohu haanja darchaamo xaaxaminoha hakkonne leellishshanno misileeti.

Tenne basera babbaxxitino mannunna maashine loossino uduunninni biinfillunni bifisate qarqara babbaxxewo iqa worre leellinshanni base leellishshanno. biinfilleho yine loonsoonni uduunninni worre biifinsoye base leellishshanno.

Tini la'neemmo misile leellishannohu hodhishshu uduunne ikkanna hodhishshu uduunni giddono motore gidde lamu manni haranni leellanno mittu meyaati badheenni higgenna albaanni labbaahu amadinota leellishshanno

Tinni dadallu mereersha ikkitanna la'neemo misille leelishanonkeri babbaxino fashinna uduune gombe hiranni basenna dadalloho qixeesinonni uduune leelishano.

Tini misile leellishshannohu boohaarshaho yine qixxeessinoonni babbaxxiwo manni daye daafurinohu daye fooliishshire gangalaatanni godo'late biifinsenna xunsine loonsoonni battala leellishshanno.

Kuni misilete aana la'neemmohu bununna shae mannu agannowa dadda'lanno manniwa aganno manni mare ofolle aganni leellanno. Kuni misilete aana la'neemmohu bununna shae dadda'late fa'ninoonniwa mannu mare kae woxinsayi hidhe buna aganni leellanno.

faarsote ikko hattono sirbbaho horonsi'nanni muuziiqu uduunne leellishshanno misileeti tini faarsote ikko sirbbaho horonsi'nanni muuziiqu uduunneeti tenne misile aana leellannohu.

Tenne basera biltsiginnu paarte halaafe ikkinohu kalaa abiraami mrshaallohu biltsiginnu dagate eino qaale wonshino yaanni matsaafa qixxawinoha hakkonne kultanno birxichinni amadantino ...

Babbaxxino uduunne hidhinanniwa lawishshaho buudhinanni qiwaatta hattono wolootano shiimmaaddare ee intanni sagalla malawooo lawinore hidhinanni baseeti

Tini la'neemmo misile aana mitte mancho babbaxxitewo gati laalcho gamba assinoyiha dikkote hirtanni leeltanno lawishaho shukkaare shunkurta hattono wolooddano lawinore hirtanni leeltanno

Mannaho owaante aanni qoleno eo afiranni caamma hayishshanni koatte hayishshanni koatteteno kuula buuranni tenne owaante aanna leellishshanno misileeti.

Suppermarkeetete babbaxxitino laalotenni qixxeessine ashshange hirranni uduunne ashshange hirranni anganni murotenni lonsoye sagale leellishshanno.

Babbaxxitino muro. Murote giddonnino sagalimmate horoonsi'nanniti gati kaashsho ikkitinoti weese hattono wolootu mannu kayisino haqqe murote gaamo giddonni mittimmate gamba yite afantanno misileeti.

Tenne misile aana giwirinnu guma babbaxxino gati laalchinni gamba yino guma la'neemmo

Afooho huuro naggi asse leellishanno uduunnicho muuziiqunniha horonsire odoo aanni mannu dagate albaanni kae daga massaganni odoo aanni noota leellishshannota leellishanno misileeti.

Tini misile leellishshannohu babbaxxitino angate hayyonni loonsoonniha ogimmanni loonsoonniha budu uduunne uddire mitti mittinsa babbaxxino budu uduunninni leellishshanni noo uddano uddire leellanno mannati.

Tenne misile aana la'nemmonte gede hodhishshu uduunne horonsidhe ee hodhissanna babbaxxeyo uduunne hogobbe hodhissanna la'nemmo lawishshaho gaare no motore no bajaajeno babbaxxeyo manna uduunne hogobbe hadhanna

Tini misile aana ooso babbaxxino daddalo daddalte eote ikkansara eo afidhara babbaxiitino gatii koonsoonni laalchinnino ikko nbabbaxxinowiinni abbitinore safarre hirrayire hirtanni leellitanno

Kuni qooxeessi kalaqote babbaxxitiwo haqqu jiro leellishshannota ikkitanna haqqunni amadantino baatto haqqu gamba yee mittimmatenni dubbo kalaqe leellanno.

Tenne basera manchu babbaxxino uduunne tainohanna hattono gara giwinoha gowate sinjere amade woyi makeena amade mannaho taiwo uduunne abbirihuranna gara giwino uduunnira owaante aanni leellanno.

Tenne misile aana baattote ofollo maa labbaworo babbaxxino kalaqamu jiro baattote aana nooti ma labbawaro baattote akata leellishshanno misileeti, misile tenne aana babbaxitino muronni wo'mitino diwantino baattote ofollo la'a dandiineemmo

Maya beetto daddalloho ikkitano sagale loosidhanni asanbuussa loose hirate babbaxino ofollate horoonsi'nanniha pilaastikete laastikete loossamino barcimuwa wodhite looso sagalenniha daddallunniha fante loosidhanni no.

Tini misile leellishshannoti sagalete sagaleno badalate gidunni gannoonni qeeqqala tima daabbotenni qaammara worroonniha saffeho worreenna itate qixxaabbinota sagale leellishshanno.

Tinni misille gaarete leelishanoti gaarete aanna babbaxitino jarkuwabba kiiro haammata ikkitinotta hogonbe waa abi'nara ha'nanni hee'nonnita leelishano gaare ikkitanna waa hogophate hodhisha horoonsi'nanni uduunicho assine leellinshanni.

Tini misile leellishshannonkehu ijaara Mannu mininoha Shoolu deerriha ikkasi xawissannonke. Tini misile leellishshannonkehu ijaara Mannu mininoha Shoolu deerrihamine la'neemmo.

Tini misile uddi'nanni udduunneeti leellishannohu faashine ikkinoha

Hodhishshaho horonsi'nanni uduunne bainoha hakkonne biddi assanni owaante aanni leellanni no goomma loosanni Owaantete ikke horonsi'nanniha hakkonne looso loosanni no.

Tine misile aana la'neemmoti Muziiqu uduune ikkasi leellishanonke

Seosenna bunna yamamano sumudinni qixaawinoha seosenna bunna leelishano egensiissate horoosidhino sumudda kunni sumudi seosenna bunna yaamamanoha hakkone leelishanoha leelishidhino bunna.

Kuni misile leellishshannohu babbaxxino hira hirranniwa bayicho ikkanna babbaxxewoha keente qepheephote aana worte hirranni woy uduunni noowa ikkase leellishshanno

Anga siqqo amadde babbaxxitewo daga babbaxewo budensa leellishshanni babbaxxino bude leellishanno iduunne uddidhe hattono babbaxxino bude leellishanno buuda amadde babbaxxitewo gosa leeltanno

Tini misilete leellishshannohu ama'note minoonni ijaara leellishshanno aanasi masqalu nooha leellishshanno.

Geeru budinsa garinni budensa leelishate angansa leemichoho urde worte udanno udidhe budensa leelishate mitu raginni amanyootensanna budensa dagansaha leelishe leeltano.

Kuni babbaxxitino ee daninni loonsoy kalaqamu qarqarira afantanno kalaqamu jironni loonsoonniha biinfille woyi seensille leellishshanno si'ileti woy mine loonsoonniha

Tini misile muro leellishanna murotenni afi'nanni guma hawaawete yinanniha leellishanno

Ejjetto manni wonqo amade angansa qoleno urde adhe uurre leellanno. Ejjeetto manni tini siile leellishshannohu budu uduunne uddire wonqo amaxxe leellannoha leellishshanno.

Tini beetto dikkote ofolte daddalo dadda'litanni leeltanno babbaxxitino gati laalchi gumma gamba assinoyeta hattenne shiima shiima assite worte hirtanni leeltanno.

Kuni gallanni mine minnanni hee'noonniha leellishanno shomboqqotenni mannu ooso galtara budu mine minnanni hee'noonniha leellishanno

Tenne misile aana la'neemmonte gede owaante aanni sagale qixxeesse hudidhinorira sagale qixxeesse aanni leellanno owaantete soqqamanni noo beetto la'neemmo sagale qixxeesse hudidhinorira aate.

Babbaxitino muronni amaddantino diwantino aanna hattono Manu loosinotta lawishaho weese kallaqamuyitta babbaxitino haqenni diwantino baattotte ofollo leelishano misileeti.

Kuni leeltannori hodhishu uduunne ikkitanna misilete aana makeenu hattono motore leeltanno konne lawannohu lellanno hodhishshu uduunneeti.

tenee misiile aana lan'emmohu ammanote minoonni mini aananni ammanote maalaate ikkinoha masiqaala woroonihu biffise minonniha ammanote mini ijaara leeliishshano misiileeti

Yannate dagginota faashinete uddano misileeti. Yannate dagginota faashinete ikkitino uddano leellishshanno misile tenne si'ile aana la'a dandiineemmo.

Mine woyi biirote horonsi'nanni ofollinanni uduunnicho barcimaho yaamammanno. Mine woyi biirote ofollate horonsi'nanni barcimaho uduunnicho yaamamanno uduunnicho leellishshanno misieeti tini.